Basaani bekhale mu lyaato ela nga mutwela wenyukhile wawambile kusaala kukuloba tsi'ngeni, ela nga ukundi naye khuluwande lwotayi naye wawambile naye kumulobo ela nga bano bali khuloba

Sirimba sibonekha bulayi ela nga musirimba sino waliwo tsinzu tsisi bombekha tsingali nga mulimo tsigorofa ni tsitsindi, akari e sirimba sino waliwo tsi'ngudo akari washo ela nga tsi'ngudo tsino babandu bekendelakho ne tsimotookha natsyo tsitimilakho

Bichafu ela nga bikasasiro babitumakile khundulo awo ni kumutaro awo kuliwo khwekametsi ela nga tsi'nzu natso tsilyawo nenga sitsibonekha bulayi tawe aa a a'nyuma we'inzu waliwo khakhombekhe khaliwo ela nga khali khanabilo ni khakheko

Umusani uwupa bifani elah nga mumilo mwewe wakwarile I'camera elah nga wetikiyile khumotokha eyino isi barambisa khu khu khutsa khu khu khulambula bifo bikhali bitwela taawe elah nga andulo waliwo bunyaasi buleyi

Inzukhi ili khu simuli ela nga inzukhi yino ikhuyetakho khukhola bubukhi ela nga simuli sino sili simuli Sha purple, silimo ni color ikindi nga simuli sino shamiliya ela nga inzukhi waliwo shisi ili khununa musimuli sino

Tsinzukhi tsokesa butwela ela nga tsili atwela , tsili atwela tsingali nabi tsinzukhi tsino, ela nga tsili mu color iye a'andi i'color ya yellow a'andi i'color emali ela nga tsinzukhi tsino tsili atwela khukhola bubukhi

Inzukhi ili khu khamuli ela nga khamuli khano khamiliya, ate nga khamuli khano khafanile nga liwuwa, liwuwa lino lili mu color iye yellow ela nga lyamiliya, inzukhi yino waliwo sisi khenunamo

Sisaali ela nga sisaali sino akari e sisaali waliwo khayila khakhabirirawo babandu, sisaali sino sibikha bisolo bikhali bitwela tawe ela nga ni bibindi birera bulabe isi babandu

Basaani babili, mutwela wekhale khu khatebe, ukundi wemikhile khungaaki nga ali khu khasimu khewe kha fwiti, ibweni bemile ibweni we liduuka, ela nga liduuka lino likulisa ibindu bye njawulo nga super glue ela ni abulafu nawo iliwo bibindu bibili mu box nga indowo ela nga ni andulo nawo waliwo khatebe akhandi kha plastic, ibweni wayo waliwo tsi bottle tsilimo ka metsi